Lii mooy kureel giy dox ñaxtu si waalu wergu yaram i xalé ak seen dumdu si aduna bi yëëp. Lii mooy kureel giy dox ñaxtu si waalu wergu yaram i xalé ak seen dumdu si aduna bi yëëp.

Palasci jangou kaiy la nassaran bou genna makk cii Gambia neka cii falle cii faraba

Gigeen bu xees njol, ñaw waksi, ñu ñaw ko dagit , mu ngàp sak, solu bam rafet.

Peengu la boo xam ne dañgkooy peengu nit pur mu fage jaangoro Joo xam ne, batiriya moo ko sos.

Palas bii palas ci feklokaye la pour keppou kou am kalis

Masin buy wane, loo xam ne, bët mu nut koo xool, gisal bööpam. Masin buy wane loo xam ne, bët manit koo xool rek gis ko. Waay boo ko si xool e, ding ko gis mu séét week.

Bonte gaeche wala tefesu gaeche purr neetnye munfa tonke fehlu yendu yak yw keneh wala yak saye harit wala ak sa juboot waw kum nekh ga sangu wala ga tonke dallu rek ba goune.

Lekka buñ paketeh la, ñi defaree ko jen, defci pompitèèr, defci tamateh ñi def ko ci mburu.

Lii gaal gu yep ay nit la, neekë si biir geege.

Li tontur ri garag la lui refetal dekuwai mu am lu weex am lu xonko am neteh tontur garab bi refetal dekuwai.

Diw la buye arr yaram, wala moye fach gomm si kaw yaram, gomm yo hamni jangoro ji, nga hamneh bunyoi oyeh bacteria mokoye johe.

Lon buñ defarr tali ko, lon la boo xamneh dañ ko talli.

Li benna la ci ñénti kurel yi nekka Gambia, di dox ci walli jokaleh ak jóókó mugeh tuddu Gamcel . Mui yangu ci jokaleh ak jóókó .

Ñii ay ndongo lèèn , ay ndongo dara Wala ay janga kai.

Lii amb saff saffal la bounyou deff cii beppou toggou

Bondu kay la you am aye mello

Ndawal goor ak ndawal jigéen, ñu taxaw, doon def Wala doon dox si waalu tangal yaram. Taangal yaram biñg doon def mu ñgi tudu wolibool.

Li mugeh tuddu xalam . Mom la Wolof di wowè xalam, ñgi Koy jafandiko ci waluum mucik wala tagga.

Lii jigéen ju lëëtu méés la, méés yuñge raw. Raw ko bë pare liisal ko. Méés raw, buñge liisal, moo néékë nii.

Li benna la ci diw yi ñeh diwèè kawar, purr leral ko, purr noyal ko, walla purr rafet tal kulorr bi. Dim bi nak mugeh tuddu dof.